Uunamapya owuli onga oshinima sha simana oshoka muunamapya aantu ohaya kunu iinima oyindji. Iinima oyo tuu mbika ongaashi iilya ,omapungu nayilwe wo. Iinima oyo tuu mbika ohayi vulu okuliwa uuna ya kola nawa notayi vulu woo okulandithwa opo aantu ya mone mo sha shomondjato.

Una aantu ya longa iilya yawo mepya, ohayi kuthwa mo e tayi tulwa poshipale. Poshipale opo ne mpoka hayi huwa, tayi yelwa e tayi ka pungulwa miigadhi, noshowo yamwe ohayeyi landitha oshoka otaya vulu oku imonenamo iiyemo mbyoka taya vulu okwiikwatha nayo.

Oohi odhina omauwanawa ogendji moshigwana shetu, ohadhi tu kwathele okwiimonena iiyemo yomondjato, opo tu vule oku futa ooskola, nokwiilandela iipumbiwa yetu ngashi iikutu, iikulya osho wo oku futa omeya nomalusheno momagumbo getu.

Moshilongo omuna woo omahala oge ndji, nomahala ngaka opuna omahala gamwe go kwii nyanyudha. Omahala ngoka omuntu tovulu oku falako mande aakwanezimo yoye, nosho woo tamu kakala muna ombili tamu hafele pamwe nokwii nyanyudhila pamwe.

Ngele tashiya kuunamapya, Uunamapya aantu ohaya vulu okulonga iikwamboga nosho tuu. Iikwamboga oyo tuu mbyoka ngaashi, iihakautu, omakapa nayilwe woo. Iinima oyo tuu mbika ohayi kwathele aantu oku dhengapo omukaga, nosho wo okuyi landitha opo yiimonenemo shoka shomondjato, shokwii kwatha.

Uunafaalama woohi owuli wa simana noonkondo oshoka oha wupe aantu iilonga opo yi imonene sha shomondjato yavule oku ikwatha ya kwathe aanegumbo yawo, nokulanda woo iipumbiwa yakehe eaiku.

Oohi odhili dhasimana noonkondo mokati ketu okutupa iihelelwa momagumbo getu osho wo okutupa iiyemo yomoondjato mbyoka hayi tukwathele mokukalamwenyo kwetu kwesiku kehe opo tuvule okwiilandela oompumbwe dhetu dhomomagumbo.

Omakuti moka haga kala ga ziza nawa uuna omvula ya loko, shika oshi li onga uuwanawa unene kiimuna oshoka iimuna ohayi ya tayi li momalundu omo tuu moka naashika ohashi eta iimuna opo yi kale ya thola nawa notayi vulu okulandithwa ya thola nawa.

Uutekinologi otawu ende tawu koko notawu tu etele omawuwanawa ogendji uunene tuu muunamapya. Otawu tu etela omashina omanene gokulonga omapya getu osho wo okulongekidha omavi gomomapya getu.

Miilongo oyindji omuna omahala ngoka aantu taya vulu oku longitha nenge taya vulu oku ya po, ya vule oku kala ya thuwa po ano omahala gomathuwilo. Ngashingeyi moshilongo omuna omahala ngoka ta ga vulu oku nana aatalelipo ye ye ya ka thuwe po, ano omahala ngano ogo nee omahala gomathuwopo.

Ongolo oshinamwenyo shomakonda omaluudhe nomatokele hashi hupu mokulya omwiidhi. Ohashi adhika mokuti noshina omauwana ogendji ngaashi, oku hila aatalelipo okuza komahala nokiilongo yayooloka shono hashi kwathele oku yambulapo eliko lyo shilongo shetu.

MoNamibia otuna mo iinamwemyo mbyoka hayi kala yili momahala gagamenwa ngaashi mEtosha moka tuna mo oondjamba ,uumenye ,ooholongo ,oonduli oompinda niikwawo yilwe mEtosha omuna iinamwenyo oyindji oshoka ohayi eta aatalelipo moshilongo shono hashi eta eliko lyoshilongo lyiye pombanda.

Omamanya oge li onga oshinima shopaushitwe. Omamanya ohaga vulu oku adhika koondundu, ohaga vulu oku adhika wo pomahala gamwe ga yooloka. Omamanya oge na iilonga onga taga vulu okulongithwa kaailongi kiiputudhilo yopombanda, onga taa nongonona iinima yilwe niikwawo.

Oohi odhi li onga oshinima sha simana unene meliko lyoshilongo shetu shaNamibia. Naa shika ohashi vulu okuyambula po eliko mokulanditha oohi ndhika noshowo sho tali eta aantu ye ye ya tale pomahala mpoka pu na oohi ndhoka dha gamenwa. Omahala ogo tuu ngaka efuta naa shika osho shimwe shomiinima mbyoka ya simana unene ngele tashi ya paliko lyoshilongo.

Ngele tashi ya koshitopolwa shuunamapya, muunamapya ohamu zi iinima oyindji. Ohamu vulu okukuthwa iiyimati nenge ndi tye iikwamboga mbyoka hatu vulu okulya esiku nesiku. Otatu vulu okuyi landitha tu mone mo iiyemo mbyoka tatu vulu oku ikwatha nayo.

Ngele taku popiwa uunafalama wiimeno nenge iikwamboga okwadhiladhilwa oshinima shili shasimana noonkondo momudhingoloko, oshoka iinima oyo tuu mbika ohayi etitha aantu yavule oku ikwatha uuna ye yi landitha, nenge ya mone mo sha shokulya onga osheelelwa shawo.

Oohi odhi li onga oshinima sha simana unene mokukalamwenyo komuntu uuna e dhi muna, oshoka oohi ohadhi etitha omuntu opo a vule oku dhi landitha moka ta vulu oku imonena mo iiyemo mbyoka wo ta vulu okulongitha nokwiikwatha nayo nosho wo aakwanezimo ye.

Omamanya moshilongo oge li onga ogendji. Omamanya ohaga vulu oku adhika koondundu nokomahala wo galwe. Omamanya ohaga vulu okulongithwa miinima oyindji ngaashi pamailongo kwaa mboka tay anongonona noku ilonga omamanya.

Monamibia otunamo omahala gomayinyanyudho ga yoolokampoka aanyasha haya ka kuutumba nookahewa kawo oshowo ookuume kawo oku popya omahokololo noshowo okulya uukulya uutoye uuna taya fudhapo.

Muunamapya otu namo omashina omanene ga yooloka ngoka hage tu kwathele opo iilonga yetu yi tuningile iipu, ngaashi oku longekidha omavi, oku teya, oku tekela iimeno yetu, okutsinina iimeno yetu omiti opo yaa kwatwe kuupuka no komikithi.

Uuna aantu ya likola iilongomwa yawo momapya iilongomwa mbyoka ohayi vulu oku longithwa pamaludhi ogendji . Iilya nenge iilya-lyaaka ohayi vulu oku longithwa tayi vulu oku landithwapo nenge tayi vulu oku katsithwa opo yivule okuliwa onga uusila woku teleka oshithima.

Muunafalama woohi omuna iilonga oyindji ngaashi okugandja iikulya koohi, opo yi kale ya paluka nawa yo yi vule oku indjipala. Oshowo okuwapaleka ehala moka muna oohi opo kadhi kwatwe komikithi nokuupuka.

Muunafaalama otu na mo iikondo ya yooloka, ngaashi tu na mo oshikondo shoku tekula oondjuhwa, ndhoka hadhi gandja onyama osho wo omayi, koositola osho wo moshigwana. Oha shi gandja wo iilonga kaakwashigwana, osho wo iimaliwa.

Aatalelipo oyo aantu mboka haya zi komahala ga yooloka okuza kiilongo yi ili noyi ili okuya pehala lyontumba okutalela po ehala ndyoka, unene tuu omahala moka hamu kala iinamwenyo, oohotela, oondundu nenge omafuta.

Uunafaalama woongombe owasimana noonkondo, okugandja iilonga kaakwashigwana nosho wo okugandja iimaliwa kaanafaalama, ohawu gandja wo onyama osho wo omahini moshigwana osho wo okukalandithwa koositola.

Shampa aantu momapya ya mana okulonga ohaya teya iilya e taye yi tula polupale, ano polupale mpoka hayi ka yungulwa, nongele ya yungulwa aakulukadhi ohaya kutha oontungwa ndele taya yele mo iilya. Iilya shampa ye yelwa oyo nee hayi tulwa miigandhi nomomapungulilo osho wo tayi tu kwathele opo tu lye mokuninga iithima yetu.

Embakumbaku olili onga oshinima shasimana uunene ngele tashiya kuunamapya. Embakumbaku ohali vulu okulongithwa okupulula nenge okuteta mo omwiidhi opo aantu yavule okuninga nawa evi moka taya vulu okukuna iimeno yawo.

Pomathimbo gonale aantu otwa kala tu na uudhigu wo ku tekela iimeno yetu muunamapya. Aantu oya kala ya inekela momvula ngele ta yi loko, ihe mongashingeyi opuna omikalo dhoku tekela iimeno ngaashi oku longitha ominino.

Embakumbaku olyili onga oshilongitho sha simana unene noonkondo uuna tashi ya puunamapya, naashika ohashi etitha nee aantu opo ya vule oku longitha omambakumbaku moku longekidha evi ndoka hali longithwa oku kuna iimeno.

Omaudhano gopamuthigululwakalo ogeli ga simana noonkondo oshoka ohaga eta aantu kumwe opo ya longathane oonkuluhedhi dhomithigululwakalo ngaashi iikulya, iidhila, osho oohedhi dhomithigululwakalo dha yolooka .

Omahala goma landitho hoka aantu haya ka landitha iilikolomwa yawo mbyoka ya likola momapya ngashi omapungu, iilya yomahangu, omishokolo, omakundena yilwe, opo yiimonene iiyemo yomondjato yokwiikwatha.

Konyala kehe omuntu ota lalakanene okuza megumb lili pamuthika gwopandondo guli nawa ,onkene ano shika ohashi eta aantu opo yatunge omagumbo gawo . Gamwe ohaga tungwa noondhopi, oondhopi odho iinima mbyoka yakola yatungwa momavi loku longitha woo iilongomwa yimwe yo paunongononi, tamu tulwa omeya nohayi tulwa nee okumwe tayi etapo etungo ewanawa.

Moshitunda shetu Namibia otunamo iinima oyindji yopaushitwe. Miinima mbika omwa kwatelwa ne omilonga. Omilonga odhi iinima mbyoka to vulu oku adhamo oohi, to adhamo iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya.

Momathimbo gonale aantu inatu kala tuna uunongo oshowo omikalo dha nkene tuna oku sila oohi dhetu oshimpwiyu, ihe uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho nelongo otali yi komeho otali tu longo aantu nkene yena oku tonatela oohi opo dhi yape omauwanawa ngaashi iimaliwa niilonga.

Ngele tashi ya puushitwe woshitunda shetu Namibia otu na mo omaushitwe ogendji. Otu na mo oshikunino shiinamwenyo shoka hashi ithanwa Etosha. Etosha olyo nee oshikunino moka to adha iinamwenyo ya yoolokathana mbyoka tayi vulu oku eta aatalelipo moshilongo. Iinamwenyo oyo nee mbika ngaashi oongolo, oondjamba nayilwe wo. Oshinima shika oshi li onga sha simana unene, oshoka otashi yambula po eliko lyoshilongo.

Oohi odhi li dha simana noonkondo moshigwana shetu. Ohadhi tu pe iiyemo mbyoka hatu ikwathele nayo mokukalamwenyo kwetu kwesiku kehe. Odho wo hadhi tu pe iiyelelwa momagumbo getu.

Uuteku goondjuhwa owuna omauwanawa ogendji. Oondjuhwa ohatu vulu oku dhi landitha dhina omwenyo nenge twedhi teleka ,opo dhi tu pe iiyemo. Ohatu vulu oku landitha omayi gadho muupandi, opo tu imonene iiyemo yo moondjato.

Uunafaalama woondjuhwa owuli wa simana noonkondo. Ohamu gandja iilonga kaakwashigwana oshowo iiyemo mbyoka hayi tukwathele moompumbwe dhetu dhesiku kehe. Oondjuhwa ohadhi gandja woo onyama nomayi ngoka haga landithwa mokati koshigwana oshowo moositola.

Uutekinolohi owuna omauwanawa ogendji unene tuu kuunamapya. Oye tu etela omashina omanene goku longa omavi, osho woo omashina goku tekela iimeno yetu, oku tsinina iimeno yetu omiti opo yaa kwatwe kuupuka nokomikithi.

Uuna shiyenga shanangombe engadhenga pevi iimuna ninamwenyo osho iimeno ohayi kala yuvite tu nawa nashika ohashi eta ne iishana ayihe yudhilila omeya, naantu payife nosho iimuna mbyoka hayi longitha omeya ngoka gomvula itayiwe kokule Iimeno opo yili onga iikulya yinamwenyo wo.

oonduli odho iinamwenyo nenge yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi adhika mokuti na ohayi adhika mEtosha lya Namibia. Iinamwenyo oyo tuu mbika oyili onge ya simana uunene, shashi otayi yambulapo eliko lyoshilongo, moku eta aatalelipo, moku etapo iilongo ya mboka kaa yena iilonga moshilongo, mokuyi keelela nokuyi gamena.

Uunafalama mongashingeyi owu li pamaludhi ogendji. Aantu otaya vulu okuninga uunafalama wokumuna oohi, aantu otaya vulu okuninga uunafalama wokumuna iimeno nenge iimuna, osho wo oondjuhwa. Oondjuhwa odhi li onga oshinima oshiwanawa, shaashi otayi vulu oku ku etela onyama nenge omayi ngoka taga landithwa ya vule oku imonena mo iiyemo.

Iimeno oyili onga iinima yasimana oshoka iimeno mbyoka iishona naambyoka hayi kunwa ohayi vulu okulandithwa shampa ne yalandithwa aantu ohaya vulu okwiimonenamo sha shomondjato naashika ohashiya kwathele mokukala kwesiku kwawo alihe.

Omuthigululwakalo gwetu gwaawambo otuna mo iikulya yayoloka mbyono hatu longo noonyala dhetu yene. Tuna mo oshimbombo, omboga, otuna mo omakunde ngoka hatu kunu momapya, otuna mo ondjuhwa, omagadhi goongongo niikwawo yilwe.

Momakuti ogemdji omu na iimeno mbyoka ya sjitilwa mo paushitwe naa shika ohashi etitha iimeno oyo tuu mbika yi kale tayi longithwa pamaludhi ga yooloka. Iimeno yimwe yomu yo ongaashi omandombo ngoka haga vulu okupanga iinima ngaashi omukolo nayilwe tuu.

Oondjuhwa mongaashingeyi odhi li hadh tu pe omauwanawa ogendji, unene tuu muuyuni mbuka tu li, mwa pumbwa oshimaliwa, mu kehe shoka to longo. Oha dhi tu pe wo onyama nomayi opo tuga landithe, twi imonene mo oshimaliwa.

Oongombe odhi li onga iinima ya simana mokukalamwenyo komuntu unene tuu tse Aawambo, oshoka ongombe oyi li onga eliko enene kaanafaalama yAawambo naashika ohashi etitha oongombe, ohatu vulu okukutha ko iinima iiwanawa mbyoka hatu longitha ngaashi iipa, onyama nosho tuu. Mbika ohayi tu etele eliko enene uuna tatu yi landitha.

Uunafaalama woondjuhwa owuli wasimana noonkondo mokutuwathela mongashingeyi, omo hatukutha iiyemo yetu yokutukwatha mompumbwe dhetu dha kehesiku, okutupa onyama osho wo omayi ngoka hagavulu okufalwa koositola.

Ondjamba nedhina limwe hatu yi ithana kahenge. Oshinamwenyo shomakutsi omanene nomukati omule . Ohashi adhika mokuti. Ohashi hili aataleli tayazi kiilongo nokomahala ga yooloka nohashi kwatha oku eta oshimaliwa moshilongo.

Uushitwe wiinamwenyo owuli onga oshinima sha simana, oshoka iinamwenyo oyindji oyili ya tali kako ya simana. Tayi eta aatalelipo moshilongo shetu Namibia, tayi vulu oku yambulapo eliko lyoshilongo shetu momukalo ogo tuu ngoka, naambika yimwe yo muyo ohayi adhika mEtosha moshilongo shetu Namibia.

Uunafalama woondjuwa owuli wasimana noonkondo mongaashi ngeyi. Ohawu gandja iilonga kakwashigwana niiyemo yomondjato nohayi gandja onyama nomayi gokuka landithwa moshigwana nomositola.

Okutekula iingulu oko kumwe komuunafaalama mboka nawo wuna omauwanawa ogendji moshilongo shetu, oku gandja iilonga kaakwashigwana, oku gandja onyama yi ka landithwe moshigwana oahowo yika andjaganekwe noositola.

Omvula, nedhina limwe hatui ithana shiyenga shanangombe, ngele ya loko ohayi tupe omauwanawa ogendji. Ohayi kokeke iimeno yetu momapya, ohayi tupe oohi nomafuma, ohayi tupe omavo, ohayi koke wo oomwiidhi mboka hawu liwa kiimuna yetu.

Konyala ngele taku popiwa uunamapya nuuniimuna owuli onga esipa enene lyomugongo lyeliko lyoshilongo. Oongombe odhili onga oshinima sha simana oshoka moongombe omo hamu vulu okukuthwa iinima mbyoka tayi vulu okulandithwa po notayi yambula po eliko lyoshilongo. Iinima oyo nee mbyoka kutya otamu vulu okuza omahini, tamu vulu okuza iipa mbyono hayi vulu oku kaningithwa oongaku nosho wo oondjato.

Omamanya ogeli onga iinima yopaushitwe. Omamanya ogo tuu ngaka ohaga longithwa miinima oyindji ya yooloka ongashi oku longitha okwiilonga, omailongo ga yooloka nosho wo miinima yilwe.

Omakuti ogeli onga oshinima shopawushitwe shoka hashi vulu oku eta aatalelipo moshilongo nenge moshitopolwa moka geli. Omakuti ogena nee iinima oyindji iiwanawa mbyoka hayi eta aatalelipo, ngaashi iimuna mbyoka yilimo, iiyamakuti mbyoka yilimo, omiti dhoka dhilimo nehala wo sho tali monikwa nawa kwaamboka tayeya okuli talelapo. Naashika ohashi eta nee eliko lyoshilongo lyiye pombanda.

Iikunino oyi li onga iinima ya simana moshilongo. Iikunino oyo nee omahala ngoka hamu kunwa iilongomwa mbyoka hayi ithanwa iihape osho wo iingumutulu nenge iikwamboga. Iinima nee mbika hayi kunwa miikunino oyo ne hayi longithwa okwiikwatha, okupalutha iimuna naantu, osho wo okulanditha opo aantu ya imonene mo iiyemo.

OOndjuhwa odhi li onga iitekulwa namwenyo. Iitekulwa namwenyo mbika oha yi logithwa miinima oyindji, ngaashi ta yivulu okudhipagwa, yilandithwe, yiliwe onga onyama nenge ta yi vala omayi ngoka ha ga landithwa go ogena iitungithi yomalutu getu.

Omamanya ogeli onga oshinima oshinene sha simana unene moshilongo, oshoka ohashi eta, nenge ohaga eta aatalelipo. Omamanya oga simana oshoka ohaga yambulapo eliko lyoshilongo okupitila maatalelipo, noshowo taga longithwa kwaamboka aayilongi.

Onduli oyi li onga oshinima nenge nditye oshinamwenyo shoka sho mokuti, nonduli nee ndjika oyi li onga ya simana shaashi ohayi eta aatalelipo opo ye ye ya tale mokuti moka hayi kala noshowo tayi yambulapo eiko loshilongo, mokupitila maatalelipo.

Uuna aatalelipo taye ya moshilongo, taye ya okutalelapo ohaya falwa pomahala ngoka gasimana, uunene tuu omahala ngoka ngaashi Etosha. Etosha olyo limwe lyomomahala ngoka gasimana moNamibia moka muna iinamwenyo oyindji yomokuti nosho wo iimeno oyindji mbyoka tayi vulu okutalwa kaatalelipo.

Iimeno oyili onga iinima yasimana nohayi vulu okulandithwa. Uuna omuntu akuna uumeno we uushona nawa, oha vulu okuwu landitha, nohewu landitha nelalakano opo avule okumona mo oshimaliwa, shoka tavulu okwiikwataha nasho, nenge pamathimbo gamwe tavulu okufutitha nasho oosikola dhuunona.

Okukuna iimeno osho oshinima shasimana oshoka ohashi etitha ehala likale ewanawa talimonika nawa na otali etitha ombepo oyindji onge tatupopi paunongononi ombepo yokukwathela aantu opo yafudhe.

Moshilongo shetu shaNamibia otu na mo iilongomwa mbyoka ya za momapya nenge miikunino oyindji onga iingumutulu nenge iihape, omo nee ha mu adhika omayapula, uunawambundesha nosho wo omalemune nenge omamango.

Omakuti nosho wo omahala ngoka gamwe gopaunshitwe ogo naana gamwe gomomahala ngoka haga etitha aatalelipo yeye moshilongo, naashika ohashi eta eyete po lyiilonga moshilongo nosho wo ohashi etitha iimaliwa oyindji moshilongo, onga aatalelipo sho tayeya moshilongo.

Uunamapya owuli onga oshitopolwa shonkalamwenyo yetu yakehe esiku. Aantu kehe gumwe okuna okukala ena shoka haningi shinasha nuunamapya. Okukuna uumeno woye mbu uushona sigo towukokeke tawu ningi iimeno iinene. Uumeno mbuno otawu vulu wuku etele iiyimati mbyoka tovulu okulya, okupalutha nawa ezimo lyoye nenge oku kalanditha opo wumonemo iiyemo yoku ikwatha

Uuna ta shiya kOshindonga kiiluka dhina, okanamwenyo kokambondo oshingulu. Oshingulu osho nee oshinamwenyo shoka hashi tekulwa megumbo, ta shi pewa iikulya nomeya, na yihe tuu mbyoka ta yivulu okushipewa, naashika nee oha shi eta oshingulu shampa shatekulwa eta shi koko, eta shi dhipagwapo, yo oya monemo iiyemo yawo.

Ngele tashiya kuunamapya, muunampya ohatu mono mo iikwamboga. Iikwamboga oyo mbyoka ngaashi oonyanga, noshowo omboga yooyeneyene. Iinima oyo tuu mbika ngaashi oonyanga, ohayi vulu okutelekithwa, mbyoka hayi ningitha omuhoka gukale tagu niga nawa, noku pepapo ezimba.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi adhika momeya nohayi ya unene nefundja nohadhi adhika miishana. Ohadhi longithwa kaakwashigwana taye dhi kwata, opo ya ka elele onga osheelelwa nenge ye ke dhi landithe, opo ya mone mo iiyemo yawo.

Oonkoshi odho iinamwenyo mbyoka yomokuti oyo iiyamakuti mbyoka hayi adhika momakuti gi ili nogi ili unene tuu ngashi moshilongo Namibia ohayi adhika mEtosha. Omo hayi li yo omo hayi kala oyili onga iigamenwa namwenyo.

Mongashi ngeyi muuyuni wo payife aantu kayena ashike ofaalama dhimuna nenge ofaalama dhimeno, oyena wo ofaalama dhoohi, ofaalama dhoohi oyo yimwe yo mofalama dhasimana moshilongo oshoka oohii odha simana dhoka ha dhivulu okuliwa kakwashingwana mboka tayedhimunu, tadhivulu okulandithwa nodheteposha shokwimonena mondjato.

Uunamapya owo oshinima shasimana unene tuu moshilongo shetu Namibia. Uunampaya omo muka muna aantu ta ya vulu oku kuna iikunomwa yawo yawo mbyoka ha yi vulu okuyakwathela ngaashi iilya, omahangu nenge omalwiishi ngoka ha ga vulu okulandithwa nosho woo oku liwa koo embundangele nosho woo kaantu ayehe.

Oohi odhi li pamaludhi ogendji. Opu na oohi ndhoka hadhi ithanwa omakende, opu na oohi ndhoka hadhi ithanwa oohi oonduudhe oohi dhOshiwambo. Oohi ndhika oohi ndhoka tadhi adhika momadhiya tadhi hugwa, tadhi kwatwa kaakwashigwana, opo ya vule oku ka lya yo ka landithe ya mone mo iiyemo ya vule oku ikwatha.

Oongombe odho odhili onga iinima yakwatelwa muunamapya wiimuna. Uunamapya nuuniimuna owu li onga oshinima sha simana, oshoka memuno lyoongombe ohatu monoko iinima oyindji. Oongombe odho ne ndhoka hatu vulu okulongitha tu kuthe ko omahini nenge atu kutha ko iipa noshowo onyama wo.

Omahala gomavululukilo omahala omawanaw aatalelipo oye hole okutalelapo nenge oku kala moshilongo. Omahala ngano ohaga adhika uuna aatalelipo yaya nande ometosha nenege moondundu otaya vulu okwaadhamo omahala ngaka, kefuta, komamanya nakehe mpoka taya vulu okwaadha ehala lyina okambepo okawanawa.

Omakuti ogeli omahala ngoka ga gamenwa nenge omahala ngoka hatu adhamo iimuna nenge iinamwenyo iiyamakuti. Nenge woo tatu adha mo omiti dhimwe ndhoka dha simana. Iinamwenyo mbyoka hayi vulu oku adhika momakuti ongaashi oonkoshi, oondjamba, oomenye nosho tuu.

Uushitwe owuli onga oshinima shasimana moNamibia. Ohashi eta aatalelipo mboka taya zi kiilongo yayooloka nota yeya okutalelapo ngaashi omahala goondundu, omakuti nomamanya taga vulu okwiilonga notaga vulu okulongithwa miinima yayoolokathana.

Omilonga odhili onga iinima yopaushitwe, no omilonga odhili onga oshinima shasimana uuna ta shi ya keyambulepo lyehumo komeho lyoshilongo oshoka ota li eta aatelelipo oyendji. Momilonga odho tuu ndhika oto adhamo, oohi, oongandu, ano nditye iinamwenyo mbyoka ha yi kala momeya.

Aatalelipo oyo aabtu haya zi kiilongo oyindji nenge ya yooloka ta yeya moshilongo shimwe nenge peha lyo ntumba. No haye shiningi nee okutalelapo omahala ngoka. Omahala ngoka haga talelwapo ongaashi oombuga, omamanya, oondundu nosho woo omafuta . Naambika ngaashi omamanya oyo iinima ya talekwa onga iinima yasimana moshiwana pawu shitwe.

Ngele tashiya kuunafaalama ,uunafaalama owuli piitopolwa oyindji. opuna uunafaalama mboka omuntu havulu okukala ena ,po opuna uunafaalama mboka omuntu havulu aninge nenge amune iinamwenyo. iinamwenyo mbi tavulu okumuna iimuna mbi onga iitekulwa namwenyo nenge iinamwenyo yomokuti otavulu okukala teyi kwata nenge teyi gamene momukalo ngoka gwapumbiwa.

Ombuga oyili onga ehala lyasimana pawunshitwe woshilongo shaNamibia. Ombuga ohayi eta aatalelipo okuza kiilongo yili noyili nashika ohashi eta nee eliko lyoshilongo liye pombanda noshowo ehumo komesho moshilongo.

Ehumokomeho shi tali ya tali endelele otali tu etele ehumokomeho nomuunamapya wo, ngashiingeyi puunamapya otali tu pe omashina omanene ngoka taga kokeke iimeno mbyoka hatu vulu okulikola noshowo oku tu etela iiyimati mbyoka hatu vulu okulanditha nenge yi tu paluthe.

Oohi nadho odhatalikako onga iinamwenyo mbyoka hayi vulu okutekulwa, oto vulu okutekula iinamwenyo tokongo omeya toyi ningile uundama moka toyi tula toyi pele mo iikulya nosho wo iinima ayihe yopaundjolowele mbyoka yapumbiwa opo yikale yili muukolele.

Ngele tashi ya momakuti ogendji, ohamu adhika iinima oyindji ngaashi iimeno. Iimeno oyili pomaludhi ngaashi omandombo, omandombo ogeli onga oshinima shasimana poshiwambo shaashi ohayi vulu okupanga omikithi dhayooloka nodhayooloka.

Uuna aantu taya popi uunafaalama ongele aantu yeli taya longo iimeno nenge iikulya yawo momapya ,shika otashiti nee kutya aantu otaya vulu okukala egumbo alihe lili mepya tali longo iilongomwa yawo. Iilongomwa oyo nee mbyoka taya vulu oku ikuthilamo sha shokulya naashoka shoku kalanditha opo yamone iiyemo yoku kalanda iimaliwa opo yeyi mone.

Uuna tashiya komahala ngoka gasimanekwa , ngoka haga talelwapo kaatalelipo oyendji, ongaashi omafuta noombuga. Ohayi vulu okweeta oshimaliwa oshindji nenge okuyambukapo eliko lyoshilongo.

Oonkoshi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti hayi adhika momakuti ga yooloka moshilongo ngaashi moNamibia ohayi vulu oku adhika mEtosha nomo nee hayi napele noku lala nohayi etitha aataleli po moshilongo oyendji.

Efuta olili onga oshinima sha simana unene ngele tashiya keliko lyoshilongo . Efuta omo moka tatu adha oohi notatu adhamo oombautu oshowo oosikepa . Oosikepa odho iiyenditho mbyoka hayi longithwa moku yula oohi ndhoka tadhi kaliwa moshigwana oshowo oku landithwa

Omatama ogo oshinima oshiwanawa shoka hashivulu okuliwa kaantu noshowo kiimuna woo. Omatama ohaga longithwa oku telekelwa miikulya hashi ningi omuhoka opo gukale gwadhoga nawa ,ano omatama ogeli onga oshilongomwa shomepya shila shili onga oshitopolwa shuunamapya.

Okukalamwenyo komuntu okwa pumbwa okukala ena okulya nokunwa moka nee mokunwa tavulu okukala okunwa omeya nenge omeya giiyimati nenge woo iikunwa mbyoka yahangwa iinima yilwe. Okulya ota vulu okulya oondjuhwa iinamwenyo mboka tayi tekulwa momagumbo tayi telekelwa tayi tulwa oonyanga nomatama ngoka galongwa moofalama dhawo.

Unene aawambo oyeli unene monkalo moka yehole uunamapya. Uunamapya owo ne wasimana unene, kashishi ashike kaawambo, ihe okaantu ayehe. Muunampya ohamu vulu okuza iiyimati mbyoka aantu taya vulu okulanditha, taya vulu okupalutha nayo oohembundangele yawo, noshowo aantu ayehe.

Uunamapya owasimana oshoka omuntu ngele okwatokola okuninga uunamapya ohavulu okukuna iimeno ndjoka hayi longithwa iinima oyindji. Iimeno yimwe oyili onga iihemba yokupanga nayimwe ohayi tupe iikulya nosho woo iimeno yimwe ohayi tupe omizile.

Onyanga oshikwamboga shoka hashi longwa moshikunino kaantu noonkondo dhawo. Nohashi longithwa ne oku teleka noku nikitha nawa una omuntu ta tekele. Oshowo ohashi landithwa opo omuntu a monemo iiyemo.

Oohi odhili onga oshinima hashi vulu oku tekulwa. Uuna omuntu a tokola aninge uunafaalama woohi, oha vulu oku ninga okandama ndele ta tulamo omeya. Ta kala ta tula mo Oohi dhoka a pumbwa oku muna nosho wo iikulya tedhi pe nawa, tedhi tekula nawa. Ano oohi odha simana unene.

Oohi odho iinamwenyo yimwe hayi kala nokuvalelwa momeya. Shika ohashi eta aakwashigwana ya kakwate oohi yalye noyalandithe wo yi imonene iiyemo mbyoka taya vulu oku ikwatha nayo.

Muunamapya omuna iinima oyindji mbyoka hayi ningwamo, tashi vulika shi kale nande oku kuna iimeno. Oku kuna iikwamboga niipalutha mbyoka tayi tu kwathele, nenge oku muna wo iinamwenyo. Onkene iikwamboga mbyoka hatu vulu oku ninga omboga, uunawamundesha nosho tuu iinima yilwe.

Ondjamba odhili dha talikako onga iinamwenyo ya simana moshilongo noha yi adhika unene moma hala ngoka ga gamenwa, moka aatalelipo haye ya moshilongo nenge pomahala ngoka ndele taye ya talele po. Shika ohashi eta nee e yambulepo dje liko djo shilongo moku ninga iimaliwa, osho wo oku gandja iilonga kaa kaliimo moshilongo.

Etosha oshikunino shiinamwenyo shoka hashi adhika moNamibia nohamu adhika iinamwenyo yomaludhi nomaludhi

Anasikola ohayi koskola yaye mongulu dhosikola opo yakalongwe yo yamone elongo lyawapa, nashika ne ohashiningwa una omuvali uvako kutya osikola oshinima shimwe shasimana nashika ohashiningi ne yatume aanona yawo yaye koskola opo yakaninge aalongwatu noya kakokolwe momitse pamulandu.

Moshikondo shuunamapya omuna iilongitho oyindji yayolokathana mbyoka hayi longithwa okulongekidha evi opo tuvule okukunamo iimeno yetu mboka hatu vulu okwiikwatha nayo. Iinima mboka hatu vulu okulongekidha nayo evi ongaashi omambakumbaku, omatemo iihupulo nayilwe woo.

Uunamapya owuli onga oshinima shasimana monkalamwenyo yomuntu. Osho nee shika kutya muunamapya aantu ohaya monomo nenge tutye ohaya likolamo iinima oyindji. Uunene tuu iipalutha mbyoka haya vulu okwiikwatha nayo, mokulya, mokulanditha opo yavule wo okumonamo shoka shoku ikwatha.

Ngele omvula yaloko unene omeya gefundja oha geya miitopolwa ya yooloka moshilongo, naashika ohashi eta uuwanawa ngaashi oohi ndhoka hadhi vulu okukwatwa kaakalimo . Oohi noontangu oyo iikulya mbyoka hayi vulu okuliwa uuna omvula ya loka naashika ohashi vulu oku eta aakalimo yavule oku kwata oohi ndele tayedhi landitha yamonemo iiyemo yoku ikwatha.

Uuna aantu taya popi kombinga yuunafaalama oshili onga oshinima sha simana unene nokushi tula miilonga. Muunafaalama aantu ohaya vulu okukuna omiti nomiti ndhoka ohadhi tula ko iiyimati nosho wo iipalutha. Ngaashi nee omabanana, omayapula nayilwe wo . Mbyoka hatu vulu kulanditha tu imonene mo iiyemo mbyono tatu vulu oku ikwatha nayo kehe esiku.

Omavo ogo gamwe gomiimeno mbyoka hayi mene momeya, nohayi kala yi na omafo noongala dha shena nawa dhi li momeya naashika ohashi ya paushitwe. Uuna omvula ya loka nawa, oongala ohadhi kala dha shena nawa kombanda tadhi nika nawa nohashi eta uushitwe wu kale tawu tumbalekwa.

Ngele ta shiya puunamapya, muunamapya owuna oku kala pena iilongitho mbyoka hayi longithwa opo ngele to etapo iimeno nenge to kunu iimeno evi ndyoka to longitha olya longekidhwa nawa. Yimwe yo mwaambyoka ongaashi omambakumbaku, omatemo nosho wo iinima yilwe.

Okukala omunafaalama owuna okukala wuna iilongitho. Iilongitho oyo iinima mbyoka ho gulu okulongitha mepya lyoye to vulu okulongekidha evi moka to kunu iilongomwa yoye. Yimwe yomwaambyoka ongaashi nee omatemo, omambakumbaku ngoka haga pulula evi opo wu vule okukuna iimeno yoye.

Uuma shiyenga shanangombe ega dhenga pevi iishana noshowo omalundu ohaga kala ga ziza tuu nawa. Naashika ohashi kala oshiwanawa kiimuna oshoka iimuna ihayi kala we tayi longo nuudhigu okulya, otayi li omwiidhi ngoka gwa ziza nawa.

Ngele tashi ya koondundu , oondundu odhili onga oshinima oshinene shasimana moshigwana nenge sha simana moshilongo, ano oondundu ohadhi e ta aatalelipo mboka taya zi kiilongo yi ili nenge komahala gi ili nogi ili, yeye ya talele po oondundu, naashino ohashi yambula po eliko lyoshilongo.

Ngele tashi ya pokulongekidha evi ndyoka hatu kunu iilongomwaa nenge iipalutha yetu otu na okulongitha iilongithomwa oyindji. Yimwe yomwaa mbyoka ongaashi omambakumbaku ngoka hatu vulu okupululitha nago, opo tu longekidhe evi nevi li kale lya elekana nawa, opo tu vule okukuna iipalutha yetu.

Ombuga oyili onga oshinima shopaunshitwe n

Ehumokomeho sho tali ya tali endelele nokombinga nenge koshikondo shuunamapya otali dhenge ko omuthindo onga tuna okukuna iimeno yetu nawa. Ehumokomeho lyetweetela wo tuvule okukala tuna omashina ngoka haga vulu okukokeka nawa iimeno yetu opo tuvule vule okuyi longitha ngaashi twahala.

Aatalelipo oyo aantu mboka haya talelepo omahala giili nogiili nohaya zi kiilongo noshowoo komahala gayooloka . Ohayeshi ningi okukaleelelapo ongaashi oombuga, omafuta noshowoo omakuti galwe.